Politisa nima m boŋɔ ka bɛ tiri nuhi bin tiri nuhi maa yela liiga piɛla sheba liiga ʒehi zipil'ʒehi ka gbibi tuuta nima bini tiri so nua maa yela liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka so kuli ye liiga sabinli mini liiga ʒee n doli o nyaanga.

Lahabali churi nima m boŋɔ bɛ taɣarimi deeri lahabali so nolini bini deeri lahabali so nolini maa yela liiga sabinli daadam ʒee n nyɛ o ka paɣaba biɛni paɣaba zaa biɛnimi deeri lahabali ni dobba zaŋ ban deeri lahabali maa kpa n kpa o noli ka o yera.

Naa mini o paɣa ni o tuzobihi n ʒɛya o paɣa maa bobila bobri ka di nyɛ zaɣa sabinli ka naa maa gɔbi chinchini ka gbibi daangbee ka o tuzobihi maa mee gɔbi chinchini n doli o bɛ na kuli chenimi ka zaya maa.

politisa nim n bɔŋɔ ka bi gbubi politis maa gbana shab bari moto nima salo pam n nyɛba ka shab bɛ lora puuni bin bari moto nim maa shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga binyɛra ka gbubi takara nim bi nuhini

Shukuru bihi mini doɣata nima shukuru bihi maa yela yunifom nima zaɣa lukui mini sima kpam n nyɛli ka neesi paɣa maa ye liiga ka fi chelisi chelisi ka doo maa mee ye liiga buluu ka so jinjiɛm yelo ka chibri so.

Bi chaŋla daani ka kokpeɣu ti paaba sakurugu n kuli luna ka kom maa kuli zori ba ba bab ka bɛ siɣi o puuni ka ʒiri binyera ŋun be tooni maa o yela liiga ʒee ka liiga yelo pa zuɣusaa ka so jinjiɛm sabinli ka so ye singileti so mee ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka gbibi kabagi.

nanima m-bari warinima n-chana war' piɛlli mini wari' ʒee ni war' sabinli n-nyɛli ka bɛ ye binŋma' piɛla bini ŋmaai chichɛra nima ka shɛba chani bɛ nu' zaa ka bari moto nima ka lɔra ʒeya ka shɛba ye liiga ʒɛhi ni liiga chichɛra nima m-be bɛ sani.

paɣa n niŋdi koll ka paɣari ŋmana ka zaŋ fooni maa ŋmabi o nyingolini ka ye liiga zaɣa buluu ka so jinjiɛm buluu liiga maa bi di shim pam liiga maa di shim garili ka be ŋmana paɣabu duuni ni Duɣuli duu m biɛni tumdila tuma.